Enkoko empanga nga esibibwa mululagala oluli mulangi eya kiragala n'ekyayi eky kisitaka enkoko eno esibibwa nga erinha olusunhe olwa mmyufu.

Enkembo endhirugavu eri mu kibira ekye miti egya zibilila, emiti ginho mulimu egiliku ensaga edhilina ebikoola ebya kilagala.

Embago eyo muyiinhi omughanvu, embago enho eriku eitaka, embago enho eri ghalala nhe dhambiya, embago enho eva lima mu kibali ekyeitaka erirugavu.

Embogo enha, embogi dhino dhiri munsiko eyayakanhilira. Ekisubi lyakala, emiti gyakala nga emiti mitontono egyiriku ebikoola ebyalangi eyakilagara

Ekibuga ekya kula nkulanha, ekibuga kinho kilimu ekalinha edhe ndhaghulo, ekalinha dhinho dhiliku emyalililo emibitilivu. Ekibuga kinho kilimu engudho nhe miti, emiti ginho gili mulangi eya kilagala.

Gaali mwosi ey'omulembe oguliku nga eli tambulila ku luguudho lwayo mu nsiko, kumbali okwa gaali mwosi kunh'enho kuliku ekibila ekilimu emiti edh'endhaghulo.

Abantu babili omusaadha nh'omwaana, omwaana agemye ekitanga ghaza omusaadha nga yesibye olukomo olugema ku ekitanga ghaza, omusaadha onho ayambele akakomo akiliku eli nhalye.

Empologoma enkazi nga eriku bita kumbali okwo lugudho okuli eisubi elya yakanhilila olwakasana. Ku lugudho kuliku emotoka eribita ku lugudho lunho.

Abavubi babiri nga bali kuseyeya ku mato oghundhi ali inhuma oghundhi ali mberi bonabona bagemye enkasi nga bali dhikubila ku esaidhi edhe ndhaghulo. Amaadhi ganho mateefu kwe bali vugila amato.

Omuzanhi ghe nselo, omuzanhi onho oghe selo ayambere enkofiira yataku nhe kigili kooti ekimyufu, omuzanhi oghe nselo nho agemye omupila omuzanhi bwa abe nselo.

Ekibuga ekya kalina empanvu einho, ekibuga kinho kilimu emotoka ghe dhiyemerera, ekibuga kinho enho kilinha amadhuka nha bantu ghe basula amayumba aga kalina ganho.

Omutunzi oghe kyalanhi, omutunzi oghe kyalanhi alinha olukoba lwe bapimisa nga bana tunga olugoye. Olugoye lunho lili mulangi ya kisitaka, engemu. Omutunzi onho oghe kyalanhi alinha engoye edhendhaghulo dhali kutunga.

Omughala omukolomojo abedhye entama ne mikonhogye ebili omughala onho ku mukonho ogundhi kuliku obukomo yaba nhe kikomo ebindhi munkoto, omughala onho yesibye akalesu.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

Embulu nga eli ku lusaga olw'omuti olwagwa lwakala, omuti gunho gwagwa gwamelaku ebisubi ebiri mu langi eya kilagala nh'okuli obumuli obuli mu langi eya kyenvu.

Omukazi ogha kanhele munkuto yesibye ekitambala ku mutwe. Omukazi onho athungwiile amaiso yesigama ku muti omuti gunho oguli mu langi endhilugavu.

Omusaadha nga agemye sempegho ayambaire omudhoze oguli mulangi eyabbulu n'akakomo ali kumukono gwe mungalo agemye mu n'akatimba, akatimba kano kali mulangi edhendhaghulo langi eya bbululu, langi eyakiragala.

Ekiina ekyatebwamu akaveera okukunganikizagho omuthyanga, omuthyanga guno guli mu langi ya kisiitaka, akaveera akatereibwa mu kiina kino kali mu langi endhirugavu, kumbali eliyo emiti n'ekibira ekiri mu langi eya kiragala.

Eki dooli nga kisulibwa munsiko, edooli kinho kiliku ekikofira nga ensiko enho Eli mu langi ya kilagala nhe langi ya kyenvu.

Omukeire nga alilima nha baidhukulube babiri, abeidhukulube bagemye embago nhi mwenhe nga agemye embago bali kulima mu nhimiro ya kabegi, kabegi onho ali mulangi eya kilagala.

Olubalama olw'ennhandha olw'okusanhukilamu. Ennhandha enho eliku omukyanga nhi eby'okusanhukilamu ebighelaku. Omuzungu ali kutambuza akaato akatonho nga akatoola ku nnhandha.

Ekalakita dhino edhilima, ekalakita enho nhenhe ekalakita enho eli mu langi ey'endhaghulo, emipiira gili mu langi endhilugavu ate omubili gwa dho guli mu langi eya kilagala. Eli kulima ensiko eli mu langi eya kilagala.

Ebinhonhi nga bili ku lubalama olwe nhandha eriku amayengo, enhandha enho eliku abavubi abali kutambulilaku nha maato. Ebinhonhi binho bili mu langi eyendhaghulo ekindhi kirugavu bwe dhyo ekindhi kyeru ate amagulu nho munhwa birugavu.

Aba bboda bboda nga batyaime kubboda dhaibwe ababiri bambaire enkofira oghundhi atyaime. Aba bboda bboda bano bali mukataghuni akalimu amadhuuka n'ebintu ebikozesebwa mubulamu obwabulidho.

Omulaalo nga ali kutanbuza ente, ente dhino eno dhili mu bungi kumbali kwo lugudho kuliku ekibira ekilimu emiti egya zibikilila. Emiti ginho gili mu langi eya kilagala, emberi eriyo amayumba nhe emiti egya masanhalaze.

Obutambala obwa tungibwa mu madholobero age ndhaghulo ama dholobero ganho gali mu langi emyufu, eya kisitaka, endhirugavu, endheru, eya bulu nhe ya kilagala obutambala bunho babuteireku empeta embitirivu.

Abasaadha babili bali kulyato oghundhi agemye enkasi nga atyeime oghundhi nga ayemerere, mumaadhi ganho age nhandha mulimu envuvu, envuvu enhingi kumbali okwamaadhi kunho kuliku eisubi elya yakanhilila nhe lindhi nga likali mulangi eya kilagala.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

Olutindho olubita ku mwiiga, olutindho lunho ghansi ghabitagho amaadhi ago mwiiga, olutindho lunho lubitamu abantu nhe motoka kumbali kwo olutindho lunho kilimu emiti emitaaga eminhenhe nhe'isubi nha mayumba aga zimbibwa.

Abaana nga batyaime ku ngamiya abantu kumbali beloleire abaana abali kutambulila ku ngamiya. Engamiya esibibwa omugugha mu nkoto nhi ku nhindho.

Omukazi ayesibye akaleesu nga alikusiika amandhazi kukalayi nga bakozesa gyalo okukyusa mumandhazi ganho gali kusiika.

Omuzinga ogwe ndhuki edhegemye, endhuki dhinho dhili mulangi edhe ndhaghulo, dhili mulangi nga langi eya kyenvu, langi endhilugavu nhi langi endhelu ku moya gayo.

Omutunzi gha masweeta nga atyaime ku kyalani ekitunga amasweeta. Ekyalani kino kikozesa wuuzi, ewuuzi dhino dhili mu bundle. Omusaadha onho ayambaile saati endheru nh'empale endhilugavu nga atyaime ku ntebe bwatunga.

Ekiyughililo eky'amaadhi. Ekiyughililo kinho kili mu nsozi. Ensozi dhinho dhiliku ekibila eky'emiti, emiti ginho emizibinkilivu nga gili mu langi eya kilagala

Olugudho olwaitaka, olugudho luno eno lubita munsiko siko kumbali kuliku emiti gyagasiya. Mumaiso yolugudho luno eriyo amaka agabantu, amaka gano eno gaserekebwa n'amabaati.

Omuvubi ayemereire kwiibale eriri mumadhi agemye eirobo eigha nvu. Omuvubi ayambere egeito nhempale empanvu, ayambere sati eri mulangi edirugavu nho lukulubuzo olweru

Amaato agali kulindha okugooba ku nhandha amaato ganho gaakolebwa mungeri eye kalina amaato ganho elindhi liliku erina lyaalyo, amaato ganho gali ku maadhi age nhandha engazi.

Omusaadha nga atyaime ku nku, omusaadha onho ayambaire enkofira omusaadha onho ali kwokya tanhulu eya matafali ge yakubba . Omusaadha onho ali mu bigere byerere.

Ekibuga ekikula nkulanha, ekibuga kinho kilimu ekalinha edhiliku emyalililo edhe ndhaghulo, kibuga kinho kilimu engudho edhiliku emmotoka nh'abantu abali kutambula. Ekibuga kinho kilimu emiti, emiti ginho gili mulangi eya kilagala.

Omusaadha ayambaire esaati eya makono amaghanvu nga esaati enho ya kapere alinha akakomo ku mutwe, agemye eisimu mu ngalo bwa linhiga. Ayambaire empale endheru.